Dano aryo ma gitye ka pur i poto ki dyang ngat ma oruko kor bongo labadebor tye ma omako kweri dyang ento ngat acel tye ka leko dyangi ki tung cen tye poto labolo ki yen mukene ma tye ka dongo.

Dano ma tye ka toto kic dano man oruko bongo toto kic matar ki oboyo cinge ki gin ma obok dano man ocung acunga inget bong kic bong kic bene tye madwong ma orye inge ki iteng bong kic tye lum mabocco ma tye ka dongo.

Lutino magucung acunga, lutino mukene wangi tye makiwero kirangi latin acel pud wange kitye ka werone lawer wang oruko otok makwar ki bongo macol ki tung cen tye gudi matye kakaro kingegi.

Obwo madit obwo man acel kine tye malac acel kine tye matino tino obwo man kitiyo kwede me mako rec dok bene kidolo madit.

Dako ma oboyo wange ki bongo matar dok bene oruku kor bongo matar ma labade bor dako man tye ka tic ki kopiuta dako man lwet cinge tye macek dok yer wiye olot maboco

Co muni ki ocol tye ka tuko odilo ngat acel omako pyer lawote kun tye ka temo reto lawote ingom danone weng gioruko war iteng bar tung kucel tye mutoka mapol ma gucung acunga.

Laco ma oruko otok tye ka telo gadi gadi latyene aryo madit ki inyime tye pikipiki ma otingo dano aryo iteng yo bene tye odi mapol i kine tye odi gurofa ki odi bati.

Latin ma oyeyo te i wiye latin man ti kawot i di gudi gudi man bene kweyo dwong iye ento ki itenge ti yen ki lum ma ti ka dongo iye

Winyo acut ma ocung acunga ki tyene winyo acut tyene tye aryo ngute tye madit dok doge tye mabor yec kome tye madwong dok tye macol winyo man ocung idye bar malac.

Mon ma guruku tiko i wigi dok bene guruku tiku mapol i ngutgi mon-ni bene gitye ki gicing i cinggi giit bene tye i itgi ngat acel opyelo latin i ngeye

Bim ma dog ume tye malac dok wange tye malac bim man kome kiyer dok bene yene tye macol obedo bene i kin oboke mapotgi tye malac.

Dako ma obedo abeda i ngom i nget dako man tye war pa lutino ki latin acel bene ocung i nget dako man ki tung cen tye dako mukene mumano kitenge i kome tye ocung acunga ki i ngegi tye nyanya ki kabij ma kiryeyo me acata.

Pii nam madit ma tye ka mol i kom ot ma kome kiwero matar ot man bene kore nyal tye ka makone oko ki iteng ot man ki cen tye odi mukene ki yen ma tye ka dongo

Dako ma ocung i wi bao madit dako man oruke otweyo pyere wa ki tyene kun bene tye ka myel daku man wiye pe nen tyene acel bene tye i wiyamo ki piny tye lum macego cego ma tye ka dongo

Cuk amdit icuk man ki ryeyo kwai cam mapat pat i gingi tye nyanya ki yungulu dano be tye ma ocung ki cen dok bene mac tye malo ka lyel

Odi gurofa madongo ma kiwero komgi mubok kamo mukene kiwero matar ki ping tye mutaka mapol ma dano bene tye ka wot i nget mutoka man

Ot bati madit ma kome kigwayo ki coto ot bati man dogolane tye twolo kun bongo bene oumo dogolane ki i teng ot man tye dye lum ki yen labolo ki yat mukene mapatpat.

Litino matino i kingi tye pole litino anyira ma giobedo abeda gitye ka cam ki cingi litino man gioruku war bene ityengi

Laco ma oruku pali ki bongo makwar i kore tye i yeya ma tye i di pii laco man omako goli bene i cinge laco man oruku bene utok i wiye